VASHANDI VEZVEUTANO NEKUGARA ZVAKANAKA KWEVANHU VANE PAHLA DZAVANOKURUDZIRWA KUPFEKA ,KANA VEIITA MUSHANDO DZAVO KUVANHU MUZVIPATARA VECHIITE MUSHANDO WAVO.

Mukuwo muzhinjitu, zvirwere zvinoamba ngekuputika, vantu vasizi kunasirira, Panozoitika zvakadaro ndipona petinozoona vezveutano voungana kupanana mazano nekurodzana pfungwa kuti zvoita mushandirwei chirwere chione kupera.

Zvirwere zvakaparadzana zvinotapukira ngenjira dzakasiyana-siyana. Zvimweni zvinotapukira kana vantu vasina utsanana hunonga hwakanaka. Ngendaa iyoyo kunokurudzirwa kuti vantu vagare veishamba nyara, kunyanya vabva kuzvimbuzi.

Muntu kana akange aita urwere, unoenda kuchibhedhlera chiri padhuze naye. Agumayo madhokodheya naana mukoti, vanomuningira kuti unozweyi, kana vaona kuti unorwara chirwere chakati, vomubaira jekiseni kuti awone kupona.

VASHANDI VANOSHANDA MUNE ZVEUTANO NEKUGARA ZVAKANAKA KWEVANHU VANADZO MBAHLA DZAVANOPFEKA KANA VEIRWISA MATENDA ANOBATA VANTU VAKAWANDA, ANONGA ABATIRA NHARAUNDA KUTI VANTU VAGARE ZVAKANAKA NEKUTI APERE.

Vanoshanda munezvoutano madhokodheya nanamukoti, vanadzo mbahla dzavanopfeka pavanenge voda kuita mushando. Mbahla idzi vakadzipfeka dzinodetsera kuti ,zvirwere zvisazotapukira kwovari, zvirwere zvavanenga veirapa kuvantu.

Kuti munthu akone kuoneka kuti ane chirwere chakati kuti ere kana kuti haana, unofanire kuende pachibhedhera ondohloyiwa apapo. Zviriyo zvimichini zvakaparadzana zvinoshandiswa kuhloya vanhu zvirwere zvakasiyana siyana

MUNGUWA INONGA IRIYO ZVIRWEREZVAKAPARADZANA ZVINOHAMBA VASHANDI VEZVEUTANO VANOWANA MUKANA WOKUMBO GARA PASI VEIRODZANA N'ONDO NEKUONESANA PAMUSORO PECHIRWERE CHINONGE CHIRIYO CHINENGE CHEIPISA NGUWATO.

Paripo zvirwere zvinobata vantu vakawanda munguwa dodori dzine ukasha hwakakura yaamho hwekuti vantu vakawanda vanokona kushatirwa kana kutofa. Vashandi veutano vanotozorumba rumba kutsvaka mutombo pamwepo nekuhamba mumakanyi veibaira vantu kuti vaone kupona.

MUKUWO UNONGA WAITIKA ZVIRWERE ZVAKAKURA MANINGI ZVINOBATA VANTU VAKAWANDA. VANOONA NGEZVEUTANO VANE MBATYLA DZAVANOPFEKA KANA VOOPINDA MUMISHANDO WEKURWISA ICHONA CHIRWERE CHINONGA CHABATA VANTU ICHI.

Munguwa inonga yakurumbira zvimweni zvirwere, vashandiri vezveutano vakafanana nemadhokodheya nevanamukoti vanounganirwa ngevantu veivahloya kuti zvirwere zvakaemesa kudini. Chimwe chezvirwere zvakanyanya kunesa maningi ngechekovhidhi.

Dziripo nguwa dzekuti kunoite chirwere chakakura yaampho. Chinobata vantu vakawanda chine ukasha yaampho. Vashandi veutano vanozohamba nemitombo yavanonga veibaira vantu kuita kuti vantu varekere kufa pamwepo nekuti chirwere icho chirekere kuramba cheiambamira pane vamweni vanenge vasati vabatwa ndichona.

Nguwa inoputike zvirwere zvakakura yaampho, inobata vantu vakawanda nentaraunda. Vashandi vezveutano vanotora nguwa yavo, kuunganidza vantu , pamwepo nekuvadzidzisa zvine hekuta nechirwere chinenge chiriyo ngeuwaayo kuti varege kushikirwa ngeupenyu.

Mukuzama kupedza matenda akaparadzana nekuti mashoko agume kuvantu veshe, kune mapoka akawanda akanasirwa anopa vantu mashoko ezveutano kubudikidza ngenjira dzakasiyana siyana.

Vantu vanenge vatambudzwa ngezvirwere zvakasiyana siyana, vanosise kurumba kuchibhedhlera chinenge chiri padhuze navo kuti vakone kudetserwa ngekupuwe mutombo unorapa zvirwere zvavanenge vanazvo

Kuti vantu vakone kukoshesa zveutano, kunodiwa kuti vanhu avavo vange vachiziya zvirwere zvinonga zviriyo pamwepo ngemitombo inonga iripo. Ndiyo ndaa vashandi vezveutano veimbotora nguva yavo kuunganidza vantu veivaronzera zvakadai ngeizvozvo.

Ngekuti utano chiro chakakosha maningi mukati mwendaramo yemunhu ,ngemukuwo unenge wagume denda vanosisirwa kuende kuchibhehlera kwevanozopuwa mitombo yakaparadzana inosanganisire kubairwa majekiseni.

Munguva inoitika zvirwere zvinobata vakawanda, vantu veutano vanohamba mundau dzakaparadzana, vakapfeka mbahla dzekuzvidzivirira pavanenge veihamba veidzidzisa vantu nekupa vantu mitombo nekufafazeya kuti zvirwerezvo zvikase kupera.

Utano hwevantu chiro chakakosha maningi, mapoka anoona ngezveutano pasi reshe, anokurudzira kuti vantu vaziiswe zvinoenderana neutano nezvirwere zvinonga zviriyo panguva iyoyo.

KUTI VANHU VAGARE VANE HUTANO HWAKANAKA vanokurudzirwa kuti vashambe nyara pega pega pavanenge vabva muchimbuzi. VASINA MVURA INOBUDA MUPOMBI VANOgona kuisa mvura muzvigubhu KUITIRA KUTI PAVANONGOBUDA MUCHIMBUZI VOSHAMBE NYARA.

Zvirwere zvakawanda zvinobatwa kana kupararira kune vantu vanonga vasina mvura yakachena. Ngendaa iyoyo hurumende nemapoka amweni akadziemerera anoisira vantu mvura mundau dzavanogara nedzavanofunda.

Kuti vandu vakawanda vakwanise kudetsereka pandaa dzehutano. Vaisa vakawanda pamwepo nemadzimai vanoshanda nezvehutano vanotora nguva yavo kuhamba veipinda mumakanyi akasiyana siyana veironzera vandu nekuvadzidzisa pandaa yezvii rwere zvinenge zviriyo.

Nyaya dzezveutano nezvipatara zvati chakata peshepeshe kuti vantu vaone pekuponera, nguva zhinji nyangwe vakarwarwa vaone kokundopuwa mutombo wokumwa nemapilisi ekumwa kuti zvose zvinenge zveivarwadza zvipore

Kuti vantu vakone kudetsereka yaamho pandaa dzezveutano zvibhedhlera zvinosise kunge zvine zvikwanisiro zveshe zvingadiwa pakuti vantu vakone kurapwa. Ngendaa iyoyo muzvibhedhlera munonga mune muchini dzakasiyana-siyana dzinoshandiswa kuhloya vantu zvirwere.

Ayisiri mutombo yegapi inodetsera kut vantu vagare vane utano hwakamotseka. Vantu vakawana mvura yakachena yekumwa nekushandisa mukati mwemizi dzavo vanozogara vane utano. Ngendayo vanofanika kunge kune mvura yakachena muntaraunda dzinogara vantu.

UTANO HWEPFUNGWA CHIRO CHAKAKOSHA MANINGI PAKURARAMA KWEMUNTU WESHE. UNOBETSERWA NGEKUFUNDA ZVIRO ZVITSVA ZVAUNENGE USATI WAMBOSANGANA NAZVO MUKATI MWENDARAMO YAKO ZVIRO ZVINEZVI.

Munthu weshe unosise kugara ndxondo dzake dzinoshe zvakanaka. Ngendaa iyoyo mapoka anoona ngezveutano pashi peshe anokurudzire kuti kunge kune zvibhedhlera zvinorape nekupe vanthu dzidziso padera pezvirwere zvepfungwa.

CHIRWERE CHENDXONDO CHAKAKURA YAAMHO MUKATI MEKUGARA kWEVANHU. VAMWENI VANORWARA NDXONTO VARIPAMHATSO ASI VAYANA VANONGA VARWARAZVEKUPINDIRIDZA KUSVIKA PAKUSHATA SORO ZVIRIYO ZVIPATARA, ZVIBEHLERA ZVAVANOENDESWA KORAPIWA VARIIYOYO.

Mukuwo yakawanda kunodikana mukana nevantu vanodzipira kushanda nekuningira kugara zvakanaka neutano hwepfungwa dzevantu. Kuti varikupona mundxondo dzavo dzeyishanda mune zvakanaka here?

Zvinokurudzirwa yaamho ngevantu vanoona ngezveutano, kuti muntu pazuwa rega-rega aone nguwa yekumbosheka nekureketa nevamweni mashoko kuitira utano hwemundxondo kuti muntu aone kugare zvakanaka.

Zvinodakadza yaambo kumubereki ega ega. Kana echiona vana vake veikura vaineutano wakamotseka. Ngendaa iyoyo, vabereki vanogara veiningira kuti vana vavo vanohoere utano munthondo pamwepo nemungazi.

UTANO WEVANTU WAKAKOSHA MANINGI MUKATI MWEKURARAMA. VANTU VANOBATWA NGEZVIRWERE ZVAKASIYANA SIYANA, ASI CHIKURU CHAZVO CHIRWERE CHEN'ONTO, NGEKUTI MUNHTU KANA N'ONTO DZAKE DZARWARA, UNONGA ASINGACHANASI KUFUNGA ZVAKANAKA.

Mundau dzakaparadzana dzemunyika munomu munowanika zvipatara nezvibhedhlera zvakasiyana ,kukura kwazvo zveienderana nekuti zvirimundau yakadini zvakakosha ngezvekuti ndau yega yega inga ngezvibhedhlera kuti antu akarwara vawone pekudetsereka.

Zvibhehlera zvikuru nezvidoko zvinowanikwa mundau dzakaparadzana zvinoita kuti vantu vakawanda vati unonga azwa chaazwa chinorwadza mwiri unonga ane padhuze pokuenda kuti andowana kudetserwa.

Kuzvibhehlera zvikuru nezvidoko zvinowanikwa mumakanyi, pamwepo nemadhorobha, munonga mune madhokodheya nevamweni vashandi vezveutano. Mushando wavo vantu avavo ngewe kudetsera vantu veshe vanonge vabatwa ngezvirwere zvakaparadzana.

Kune zvibhehlera zvakakura zvehurumende, kwoitazve zvibhhlera zvevantu vakadziemera. Zvinobetsera kuti vantu vaone kuwana zvine chekuita neutano padhuze nepavanenge veigara.

Zvibhedhlera kunyanya zvakakura nezvepakati nepakati zvinoonekwa zvine mubhedhu, zvekuti vantu vanenge varwara zvokuti vanoda kuramba vachionekwa nemadhokoteya kana kuti naana mukoti, vanozopuwa mubhedha idzodzo vovatapo veiongororwa naana chiremba kusvika vapora zvekukona kuti vazobuda.

Hutano wemundu hwakakosha yambo kuti uningirwe hunyazi mwana wakona achiri mundani mamayake mimba yakona isati yabarwa. Ngenda iyoyo zviriyo zvibhedhlera zvinomirira kutarisa madzimai anenge akazvitwara pamwepo nekuti vabare zvakanaka vana vanonga vakagwinya.

MUNDAU DZAKAPARADZANA DZINOGARA VANTU MUNE ZVIBHELERA ZVAKASIYANA - SIYANA ZVINOWANI KWEMWO ,ZVIMWENI ZVIKURU ZVINONGA ZVIRI KUNDAU KWAZVO ZVEGA ZVIMWENI ZVIDOKO ZVINENGE ZVIRI MUNDAU INOGARA VANTU .

Mundau dzakaparadzana dzemukati menyika munowanikwa mune zvibhedhlera zvakasiyana-siyana. Zvimweni zvikuru zvimweni ngezvepakati nepakati, zvimweni zvidoko, zvichienderana nekuti nharaunda yakhona yakaite makurirei.

Chiro chinozwi utano kuvana vadoodori pamwepo nevasharukwa chakakosha yampo mukati mwokupona. Ngedaa iyoyo zvibhehlera zvakasiyana siyana zvinowanika muntaraunda dzakasiyana kuti vantu vakone kuvana utano.

Kune zvibhedhleya zvakasiyana-siyana , zvinowanikawo mundau dzakaparadzana . Zvimweni zvakhona zvinonga zvakanasirirwa kuti zvirapwe vantu vasharuka , zvimweniwo zvakanasirirwa kuti zvirape vana vadodori.

Ngendaa yekuti utano hwemuntu chiro chakakosha yampo, vanofunda zveutano vanooneka veitora nguva yakareba veitaticha mazibhuku anenge akakura anenge akanyorwa zveshe zvinechekuita ngeutano hwevantu.

Ngekuti ndaa dzehutano hwevanhu dzakakosha maningi. Vanofundiswa kuti vakone kuzorapa vandu vanofunda nguva yakati rebei kwavanonga veitaticha mabhuku akawanda akasiyana siyana anozoita kuti vazonga vooziya nokuzwisisa mundu kuti akaemesa kudini, kuti vazokone kumurapa kana akanga oorwara.

Kune zvikora zvekanasirwa zvakasiyana-siyana zvino ita mushando vekufundisa antu. Zvinechekuita ngeutano vemuntu, zvakakosha yaambo ngekuti muntu asati akona kutanga kushanda zvinechekuita neupenyu ventu. Unofanika kunga einasa kuziya zveshe kuti asaita vekufungidzira.

Kuti mushandi wezveutano akone kudetsera muntu weshe anonga auya nechirwere chakaparadzana kuchibhedhlera kana kuzvitoro zvinotengese mutombo muntuwo unosisa kunge akanatsa kufunda yaambo zvinechekuita neutano hwemuntu weshe.

Vasharukwa vedu vekudhaya vaidaro kuti kusaziya kufa. Ngendaa iyoyo, nyaya dzezvehutano dzinokurudzirwa kuti dzizivikanwe nemundu weshe. Vashandiri vezvehutano vanotora nguva yavo kuziisa vandu ngezvezvirwere zvakasiyana siyana.

Mitemo inonga yanasirwa pandaa dzezveutano inoita kuti vanhu vaziye kuti kana paita chirwere chakati tino sisa kudini inofanirwa kuti iziiswe kuvantu kuti vantu vese vazive kuti vanofanira kuzviita mahambisirei panyaya dzeutano.

Mukuwo muzhinjitu kana kukaita denda rinobata vantu wakawanda nendau dzakaparadzana, kunonasirwa mutombo unozoiswa mumajekiseni kuti ubairwe vantu kuti vaone kupona kuti chirwere ichocho chione kupera. Umwe yemitombo yakabairwa maningi antu ngewe kovhidhi.

Mundaa dzezveutano, vashandi vanoshanda mubandiko rezveutano vanogara veiite mushongano wavanopanana mazano nekurodzerana pfungwa maringe nezvirwere zvinenge zviriyo nguvayo kuti voita mashandirei pamwepo kuti zvirwerezvo zvikone kurapika.

Mukuzama kuti vandu vakagare vari vatano yakagwinya, vashandiri vezveutano vanogara veihloya vandu kuvabaira majekiseni pavanenge voorwara ngezvirwere zvakaparadzana.

Mukuzama kuti vantu vagare vane utano hwakanaka nekugara zvakanaka, hurumende dzakasiyanasiyana pashi reshe dzinoti dzikanasira mutemo vanozoushambadzira kuvantu kuti vantu vaziye kuti kwaiswa mutemo wakadai.

Panonasirwa mutemo nezviga zvinechekuita neutano hwevantu, vashandiri vezveutano vanotora nguva yavo kuhamba veifundisa nekubhuira vantu kuti zvirwere zviriyo mazuvawo ngezvipi.

Kunogara kweibuda mashoko matsva anonga aya kubva kune vanenge vaya veiite tsvakurudzo dzendaa dzeutano. Mashoko avavo nemitemo mutsva inenge yanasirwa anosisa kuti azikanwe ngevantu. Ndiyo ndaa vanoshanda zveutano vanotora nguva yavo kuzohamba veifundisa vantu zvezvitsva zvinenge zvanasirwa kuti vantu vakone kuziya.

Ndau dzega dzega dzinezvibhedhlera zvakasiyana siyana. Kukura kwechibhedhlera chendau, kunoenderana nekuti chibhedhleracho chinonga cheida kudetsera vantu vakaita muwandirei, nekuti ndau yakhona, yakaitawo makuririrei.

Mundau dzakasiyanasiyana dzemukati menyika ino munezvibhehlera zvakasiyana siyina. Zvimweni zvakakura, zvimweni zvakatsonga asi biningidzo razvo riri rekubetsera vantu kuti kana vakarwara vaone pekuenda kuti vandobetsereka apapo.

Munguva dzakawanda munoita zvirwere kana tsaona inosangana nevandu zvekuti pavanoendeswa kuzvibhedhlera vanenge vasinga chagoni kuzvifambira vega ,zvibhedhlera zvakawanda zvine zvimubhedha zvine mavhiri zvekusundwa uchipinzwa muchi bhedhlera uzorapwa.

Mundau dzakasiyana siyana dzemunogara vantu munoonekwa munezvipatara ngezvibhedhlera zvakasiyana siyana, zvechiienderana ngekuti ndau yakona yakadini, zvibhedhlera izvi mushando wazvo ndezvekudetsera vanhu kuti vagare vane hutano hwakanaka nguva dzeshe.

Vashandiri vezvehutano vakakosha maningi mundaramo yevantu .Nekuti vanobetsera kuhambisa mashoko nekufundisa vantu. Kungave kumwa mutombo yezvirwere zvakasisina -siyana kana kuti mitombo yekudziirira kuti vantu vasazobara vana vakawanda maningi.

Kune zvibhedhlera zvakasiyana -siyana zvinorapa zvirwere zvakaparadzana, chimwe chezvibhedhlera zvinowanikwa ngechinoringira hutano hwemadziso evantu kuti achirikuona zvakanaka ere kana kuti pada anenge ane tsanga mukati mawo .

Zvibhehlera nedzimweni mbatso dzinoshandiswa kurapira vantu vanenge varwara dzinowanika mundau dzakasiyana siyana. Mbatso idzi dzinoshandiswa kurapa vantu zvirwere zvakafanana ngenzeye, kana maziso kana mazino.

Ngekuti utano hwemuntu hwakakosha yaambo mukati mwekupona, vantu vanozoita mushando wekurapa vantu, wekushanda nezveutano hwevantu vanofundira mishando yavo. Vapedza vozoshanda ngekuti vanonga vooziya

Mundau dzakasiyana siyana dzemunogara vandu veruzhinji . Munoonekwa mune zvibhedhlera zvakasiyana- siyana zvinodetsera vantu vanenge varwara kuti vaone pekurumba kodetserwa kuti vakone kupihwa mitombo inovabetsera hutano hwavo.

Nyaya dzeutano hwevanhu inyaya dzakakosha maningi. Dzinotokosheswawo pashi reshe. Vana mukoti nemadhokodheya vakawanda vanokone kushanda vakaningira munhu umwe veinasa kuone kuti chiinyi chinomurwadza. Vamweni veidzidzirawo apapo panenge peiitwa ngevakakona kudhaya.

Utano hwevantu nekugara zvakanaka zvokosha maningi mazuwa anaya ngendaa iyoyo ndau dzakaparadzana inooneka zvibhedhlera zvemwerana yakasiyana zvinodetsera vantu vanenge varwara .

Mundau dzakasiyana siyana, dzinogara vantu, munowanikwa zvibhedhlera zvikuru nezvidoko. Zvandova zvongokuti vandova vabatwa ngechirwere zvaka siyana siyana vanorumbe iyoyo, vokone kudetserwa.

Munharaunda dzakasiyana mumadhorobha pamwepo nemumakanyi munowanikwa zvibhehlera zvemihlobo yakasiyanasiyana pamwepo nedzimweni mbatso dzinoshanda zveutano hweantu umomo vanonga varwara vanopindemwo vokone kudetserwa munenge mune michini dzirimo dzakanasirwa dzinoshanda kuhloya vantu.

Kuti muntu unorwara akone kurapiwa nekuti apore zvakanaka panofanika kutanga panase kuoneka kuti chii cheme chinomuchikabeza. Ngendaa iyoyo michini yemazuwa anaya yakanasirwa yokona kudongorera mukati memwiri wemuntu yonasa kuona kuti dambudziko remene rakagarira pari.

Muntu paanenge achikura, kubva arimudoko kusvika ava muntu musharukwa, ngemwiri uneenda uchirembedzeka ngekuti muntu anopedzisira asingachazwi zvakanaka kana kuti zvimweni zvirwrere zvemumakodo zvinotanga kumuka kuzozwika nokuti muntu anenge asisararami zvakanaka. Muiri dzinenge dzogara dzichipanda..

Zvirwere zvinobata vantu mukati mwokupona zvakasiyana-siyana yaambo. Zvimweni zvinobata munyama dzemukati, zvimweniwo zvinobata paganda rekubanze. Zveshe zvirwere zvakaparadzana kudai izvi zvinorapwawo ngenjira dzakasiyana dzinoenderana nekuti chakabata pari.

Muntu akakura nenyama dzinonga dzorembedzeka ngekuremba , nekuti kudziitira zvakasiyana -siyana zvinonga zvonesa .Ndipo pekuti munhu anozowana mudetseri unenge eibhadharwa unoshanda mushandi wekuti munhu akagara zvakanaka here .

Madhokodheya nanamukoti vanoshandisa michini yakasiyana siyana kuongorora zvirwere zvinenge zvakabata vantu imwe yemuchini dzona idzi ndounoongorora madziso evantu kuti achiri kuona zvakanaka here

Zvirwere zvepaganda remuntu zvinotikabeza vantu vakawanda maningi mukurarama mwedu umu zvekuti kwakanasirwa mutombo yekuti vantu vamwe nekudzora fanika kumushana kuti chona chitenda chinechi chikasire kuzopera.

Zvibhedhlera pamwepo nezvitoro zvinotengesa mutombo munopindwa ngevantu vanonga vane matambudziko akasiyana siyana. Chimwe chezvirwere zvawandawo mazuvano aya ngechekushoshonwa paganda.

Kune muchini, dzakasiyana-siyana. Dzinoshanda mushando yakaparadzana. Kuongorora utano hwevanthu, zvemukati zvevanthu kuona kuti zvakagara zvakanaka ere, kuitira kuti pane zvirwere zvirimwo zvikase kurapiwa.

Muzvirwere zvakasiyanasayana zvinobata vantu, paripo chirwere chegodo rekumushana. Chinorwadza vakawanda, vakura nevadoko, asi chirwere ichi chinonyanya kubata vantu vanonge vati kureyi pamakore.

Muzvibhedhlera zvakasiyana siyana munowanikwa michini dzinoshandiswa kuhloya zvakawanda pamunthu kuti chirwere chaanonga anacho chinase kuoneka. Ngendaayo kurapwa kwezvirwere kunoite nyore ngekuti vanonga voonase kuziya chemene mene chinotambudze munthu.

Madhokodheya pavanenge eihloya zvirwere zvinonga zvabata vantu vanoshandisa muchini yakanasirirwa izvozvo panguwa yavanenge veita mushando uwowo dziripo mbahla dzavanosisira kuti vagare vakapfeka kuitira kuti vasatapurirwa ngezvirwere zvinonga zviri pane zvavanoningirw izvozvo.

Kune zvirwere zvakawanda yamho zvinotambudza vanhu ngekuti zvinobata ndau dzemukati mwemakodo emuntu mazuwa anaya zvonaka ngokuti kwaane michini yoshandiswa kuhloya mukatimwo kuti ione kuti dambudziko riripari nekuti vakone kupe muntu mutombo unodetsera izvozvo.

Ndau nemichini dzinoshandiswa mukuongorora zvinonga zveitikabeza mumwiri wevantu dzakakosha yaamho ngekuti dzinobetsera mukurapiwa kwezvirwere zvisiripi zvekufungidzira.

Kuti muntu akone kurapiwa eipora kuchirwere chaanonge anacho dhokodheya afaniki kuita ekufungidzira kuti chiinyi chingadai cheitikabeza muntu. Ngendaya iyoyo kuzvibhedhlera kunadzo michini dzino shandiswa kuhloya muntu kuti chiini chemenemene chino mutambudza.

Muzvibhedhlera zvakasiyana siyana munoonekwe michini inoshandiswa kuongorora ngazi yevantu. Kuti michini ineyi inase kuona paripo zvinoshandiswa zvinobekemwo zvokuti vashandise kuningira kuti muntu anacho ere chirwere chakati kana kuti chakati.

Mundaa dzinochekuita neutano hwevantu, zvipatara zvakasiyanasiyana zvinemuchini dzakagadzirirwa dzemazuva anaya dzinoshanda kuongorora kuti ngazi nemwiri yevantu zviri kushanda semashandiro azvinofanika kuita ere.

Mukati mwezvibhedhlera zvinoshande kuongorora urwere hunonga hune vanthu. Munonga mune michhini dzakasiyana-siyana nezvimweni zvinoshandiswa mwo, kuongorora kuti vanhu vanenge vabatwa ngezvirwere zvakadini. Kuti vazoona kurapiwa.

Muzvibhedhlera zvakakura nezvidoko munowanika muchini dzakasiyana-siyana dzinoshandawo mishando yakaparadzana. Michini idzodzo dzinodetsera kuti muntu kana arwara akauya, ana mazvikokota vakone kumuningira kuti chiinyi chinomunesa vakone kumurapa.

MUZVIBEHLERA ZVIKURU NEZVIDOKO MUNE MUCHINI DZIRIMO DZEKUTI MUNTU AKARWARA AKAENDEYO WANOMUISA PAMUCHINI VONINGIRA KUTI MUKATI MAKE CHIINI CHINONGA CHANYANYA KUMUTAMBUDZA KUTI VAKONE KUZIYE MUTOMBO WEKUMUPA KUTI MUNTUWO AKONE KUPORA.

Vakafundira zveutano nevanoziya kuita ngezveutano vanoziya kuti mitombo inoshandiswa muchibhedhlera aifaniri kugara iri pamhene. Inofanira kugara yakavharirwa mune zviro zvinovharika.

Kuti murwere arapiwe anase kupora zvakanaka kubva kudenda raanonga anaro, unofanira kuti atange aongororwa kuti chiinyi chemene-mene chinonge cheimunesa. Dziriyo mphatso nemichini dzakagadzirwa dzinoita mushando uwowo.

Kuti madhokodheya nana mukoti vakone kudetsereka kubata chemene chirwere chinenge chiri pamuntu dzaayo muchini muzvibhedhlera dzinoshandiswa kuhloya kuti muntu unonga achizwa chirwere chipi vozo mudetserazve kumupe mutombo unenge ichienderana nechirwere chanonga achizwa ichocho.

Mundawu dzakasiyana siyana mukati mwenyika mune zvibhehlera zvakaakwa ,zvinodetsera kutanga madzimai paanonga akadzitwara nekuti vazokone kubarirapo, nekuzongwarirazve vana vanenge vabarwa veipuwe mitombo.

Mukuzama kuti vantu kana kuti vana vakure vane hutano hwakanaka, vezvehutano vanohamba kunyazi muzvikoro, kunyazi pese pane vana vadodori vei vahloya , veivadzidzisa nezvehutano.

Kuti muntu akure ane hutano hwakanaka, zvinobvira pakuti unokura eiramba eihloyiwa nguva dzose ngavana mazvikokota. Ngendaa iyoyo zviriko zvibhedhlera zvevana vadodori, kwavanoenda veindohloiwa mukukura kwavo.

Rimwe rebiringidzo guru rezveutano ngerekuti, madzimai anonga akadzitwara akone kubara pasina matambudziko. Ngendaa iyoyo kwakanasiridzwe mhatso dzinobarira vantu, dzinonga dziine vakadzidziswa mushando uwowo.

Zvirwere zvakasiyana siyana zvinoongororwa ngemuchini yakasiyanawo. Ngekudarozve, zvinonga zveidazve mutombo yakasiyana yekurapa ndiyo. Ngendaa iyoyo, muzvibhedhlera tinoonamo muchini yakasiyana siyana, inoshandiswa kuongorora zvirwere.

Zvimweni zvirwere nedzimweni hosha dzinobata vantu dzinoda kurapirwa mukati mwemwiri. Ngekudaro kwakanasirwa majekiseni akasiyana siyana anobekwe mutombi, wochizobairwa mumwiri womuntu mugazi muntu okasa kupona.

MUZVIPATARA ZVAKASIYANA ZVIKURU NEZVIDOKO MUNOONEKWA MUNE MUCHINI YAKAPARADZANA DZINOSHANDISWA KUONGORORA VANTU VANONGA VAUYA VEIRWARA KUTI VANORWARA ZVIRWERE ZVIPI KUTI Vazokone KURAPWA.

Muzvibhedhlera zvikuru nezvidoko mune michini dzasiyana siyana dzinoita mishando yakaparadzana asi biningidzo riri rekuti vanthu vapone. Muchini umwe ngaumwe unenge une mushando wawo. Dzimweni dzinoningira ngazi kuti yakakwana ere, dzimweni dzinoningira ngazi kuti yakachena ere.

Kune zvirwere zvakasiyana-siyana zvinobata vantu munyama dzemukati mwemwiri ngendaa iyoyo zviriyo zvimathuluzi zvakanasirwa zvidongorere nekuhloya mukatimwo kuti zvinonga zvakemesa kudii.

Muzvibhehlera zvakasiyana-siyana zvinowanika mundau dzakasiyanawo munowanika mune zvimuchini zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa kuningira pamwepo nekurapa zvirwere zvinenge zvirimukati mevantu. Zvakanakira kuti munthu unorapwa chirwere chemene mene chaanonga eizwa.

Muzvibhedhlera zvakasiyana-siyana, munoonekwa mune michini dzakaparadzana. Dzimweni dzinoshandiswa kuhloya vanthu kuti vanorwara chiini, dzimweni dzinoshandiswa kudetsera vanthu kuhamba vanenge vasikachakoni kuhamba, dzimweni dzinoshandiswa kuhambise mutombo kubva pandau imwe kuende pane imweni.

Mitombo inenge yeifanika kuzoshandisirwa kurapa vanthu vanonga varwara, kana kuti ngazi inenge yei fanika kuzopuwa vanonga varashikirwa ndiyo. Zvinofanira kugara zvakachena. Ngekudaro zvakagadzirirwa zvitumbu zvezvinoiswa, zvinogara zvakavharirwa kuti zvisasvipa.

MUZVIBEHLERA MUNE MUCHINI DZAKAISWEMWO, DZAKATENGWA KUITA KUDETSERA KUGARA KWAKANAKA KWEWANTU. DZINOSHANDISWA KUNINGIRA KUTI NGAZI IRIKUHAMBA ZVAKANAKA HERE MUMWIIRI MEMUNTU.

Kuti anamazvikokota vezveutano vanase kuona kuti vantu vanenge veirwara ngei ,vanoshandisa michini dzakasiyasiyana kuongorora mukati mevantu vanenge vauya kuzorapwa kuti vaningire kuti chiini chimene chinonga cheirwadza muntu.

Matenda akasiyana-siyana anoshandisirwawo njira dzakaparadzana. Kumanasirisa kuti vanthu vaone kugara veipona mune zvakanaka. Zvingaa zvitenda zvemazino, pamweni vanosungirwa simbi kuti mazino agare, abate zvakanaka munthu arambe kukona eirya nekutsenga.

Mukati mwekufunda, kufundira nokurapa vantu vanonga veirwara. Kunoshandiswa zviro zvakasiyana siyana zvinodetsera kuti basa rekurapa vantu rihambire mberi pasina chinonga chashaishika.

Vantu vanenge vasangana nepfumvu dzasi kwemupambare kana kutsoka zvekuti makodo anonga vashatirwa maningi vanawo magwada akanasirwa avonogona kumbopfeka nyama padzinenge dzeibatana vasinganyanyi kuzomatonesa pakutsika.

Tikapinda muzvibhehlera zvikasiyana siyana, tinoona michini dzirimo dzinoshandiswa kubetsera vantu vanonga varwara. Dzimweni dzemichini idzodzo dzinorema kuzodzimirudza, saka dzakaisirwa mavhiri kuti dzikone kuitwa ekusundwa kubva pandau imwe kuenda kuneimweni, kuitira kuti vanoshanda nadzo vasazotambidzika ngekudzitwara.

Muzvibhedhlera zvikuru ne zvidoko, munowanika mune michhini dzakasiyana-siyana. Dzinoshandiswa ngaana mazvikokota vezveutano, kuningira kuti vanthu vanenge veirwadziwa ngei? Vasati vapuwa mitombo inoenderana nezvirwere zvinonga zvakavabata.

NGENDAA YEKUTI UTANO HWEAHU CHIRO CHAKAKOSHA HURUMENDE DZAKASIYANA SIYANA DZAKATENGA MUCHINI DZINOSHANDISWA KUNINGIRA KUTI UTANO HWEANHU HWAKAGARA ZVAKANAKA HERE

Muzvibhedhlera zvemazuwano mune michini dzakasiyana siyana dzinonga dzinoshandiswe kuhloya kuti utano hwaantu hwakaemesa kudini izvi zvinodetsere kuti vakone kurape muntu chirwere chemene mene cheanenge einzwa.

Ngendaa yekuti zvirwere zvinobata antu zvinenge zviri pandau dzakasiyana-sayana. Muzvibhedhlera munadzo mishini nezvikwanisiro zvinoshandiswa kuona, kupinda mukati mevantu pamwepo nekubata ganda, kutivashandi vakone kuningira kana kuti kurapa chirwere chinenge chiri mumuntu.

Kune magwada anopfekwa ngevanthu vanoita zveutano. Nedzimweni hembe dzevanopfeka kana veiita mushando wavo mundau dzinonga dzine zvirwerezvo kuti vasabatira zvirwerezvo.

Muzvibhehlera zvakasiyana -siyana mune zvinoshandiswa kuningira kuti utano hwavantu hwakaemesa kudini. Kazhinji muntu eiguma muchibhehlera unotanga kuningirwa kuti ngazi yakwe iri kurumba marumbire ainofanira kuita ere?

Ndaa dzeutano hwevandu adzidi kuita zvekufungira pakurapa ngenda yekuti kuzvibhedhlera kwane michini yakawanda inokwanisa kuningira mukati memundu kuona kuti dambudziko riripari vaone kurirapa.

Muzvibhedhlera zvakasiyana siyana zvakakura nezvakatsonga mooneka mune michini dzinoita mushando yakaparadzana, chinangwa chiri chekuongorora kuti muntu unonga weirwara ngei kuti aona kupihwe mutombo unoenderana nechirwere chaanenge echizwa.

Ngendaa yekuti hutano hwevantu hwakakosha maningi muzvibhedhlera zvakawanda pashi reshe munoonekwa mune michini nezvimwe zvikwanisiro zvinoshandisa kuongorora zvirwere zviri muvantu pamwepozve nekuzobaira mitombo kuti ipinde mukati mwendani kana mwengazi revandu vanenge varwara .

Matambudziko ezvirwere zvinobata wantu akawanda nokusiyana yaamho. Ngendaa iyoyozve muzvibhedhlera dzirimo michini dzakasiyana dzinoshandiswazve kuhloya vantu zvirwere zvavanenge vanazvo.

Muzvibhedhlera zvakaparadzana mune michini dzakasiyana siyana dzinoshandiswa kuhloya vanonga vauya veirwara kuti utano hwawo wakaemesa kudini .Michini dzinedzi dzinosiyana zveienderana nekuti muntu unonga achida kuhloiwa chiini pamuwiri wake.

Munyaya dzezveutano nekurapwa zvakanaka kwevantu. Kune zvipeneti zvakanasirwa zvinoshanda mushando yakaparadzana, zvinoshandiswa munorapwa vantu. Zvingaapo zvesimbi, zvingaapo zvemaphepha, zvingaapo zvemumbuti.

MUZVIBEHLERA ZVIKURU NEZVIDOKO MUNDAU DZAKAPARADZA, MUNOWAKIKWA MICHINI DZINOSHANDISWA KUNINGIRA HURWERE HUNENGE HURI MUVANHU KUSANGANISIRA HURWERE HWEMUNGAZI, HURWERE HWEMUMUSORO, HURWERE HWEMUGANDA REMUNHU.

Mukati mwekuite mushando wekuningira kuti utano hwemuntu mwakaemesa kudini, mukati mwezvipatara nezvibhehleya mune michini yakasiyana siyana inoshandiswa nganamazvikokota kuningisa kuti zvakaemesa kudini .

VANTU VAKAWANDA VAMWENI VANONGA VAKURA ,VAMWENI vanoNGA VAREMARA ,VAMWENI VANONGA VAANE MARENJE ASISINA SIMBA VANOSHANDISA ZVIRO ZVEKUBATIRA ZVEKUEMA NDIZVO kuti vadetsereke PAKUHAMBA.

Muntu akange arwara zviya akaenda kuchibhehlera kotsvaka kudetserwa, unogumeyo eindoona michini dzakasiyana siyana dzinoshandiswa kuhloya kuti mwiri wake uri kuzwa zvakanaka ere. Umwe wemichini dzinowanika umu panosanganisa unoningira kuti ngazi irikurumba zvakanak ere mumwiri.

Muzvibhehlera zvinowanika mundawu dzakaparaadzana, mune zvikwanisiro zvinoshandiswa kurapa vantu vanonga vakuwara. Dzirimwo dzimweni dzakaita naiti dzekutunga avavo venenga vaneganda rinonga rapesana.

Muntu akanga arwara zviyani akaenda kuchibhedhleya kotsvaka kudetserwa, dhokodheya asati amurapa unotanga amuhloya eishandisa michini dzaayo mazuwa anaya kuti akone kuziya kuti tomupa mutombo wakadini.

Muzvipatara zvakawanda kunyanya zvikurukuru munoonekwa mune muchini dzakasiyanasiyana, dzinoshandiswa kuningira kuti utano hwemuntu hwakaemesa kudini. Muchini dzinedzi dzinoshanda maningi ngekuti dzinodetsera kuti vanase kuona kuti chirwere chiripari, kuti vanase kurapa pemene panonga peirwadza muntu.

Kuti muntu unenge wasangana nedambudziko rechirwere, akone kurapiwa apore hunga akwanisa kuwonekwa chemene mene chinenga cheimutambudza. Ngendaa iyoyo kwakanasirwa michini dzirimo muzvibhedlera dzinoshandiswa kuhloya peshe peshe mukati memumwiri wemuntu kuti vawone kuti dambudziko riri apa pemene vozomupa mutombo unoenderana nezvona zvaanenga eyirwadziwa ndizvona.

Muntu unonga asangana nedambudziko rechirwere akapinda muchibhedhlera. Vanotanga kumuhloya kuti mwiri wake unonga weishanda zvakanaka ere. Pamweni pakhona vanohloya kuti ngazi riri kuhamba zvakanaka ere. Pamweni vohloya kuona kuti hana inonga yeichaya zvakanaka ere?

Muzvibhehlera zvakasiyana-siyana zvinowanikwawo muntaraunda dzakaparadzana munowanika mune michini dzinonga dzirimwo dzakaisirwemwo kuti dzikone kudetsera vantu kubva kumatambudziko ematenda akasiyana-siyana.

Mundau dzinopisha maningi dzinenge dzinezve mvura kunoonekwa zve kuine nhunga dzinoruma vanhu dzinoita kuti vazorwara chirwere chemarariakana kuti bhongo saka kwakanasirwe mapilisi anosanganisira vana kiroroqini kuti vandu vamwe vapone.

Ngendaa yekuti amweni matenda anokasira kutapukira kubva kune muntu kuenda kune umweni. Vashandi vezvoutano vanazvo zvidhloko zvavanoshandisa kuti zvitenda izvi zvisapararira kuenda kune vamweni. Zvimweni zvakona zvinopfekwa munyara.

Ngenguva dzakawanda vantu vakapindwa ngechando mumwiri mavo kana kupindwa nebukuta mumiro vanokona kuzobatwa nezvirwere zvebesha. Ngendaa iyoyo kwakatonasirwawo mitombo yakawanda inoshanda kurapa vanthu kubva kuchirwere chebesha.

Mitombo yonasirwa mazuwa anaa inenge yakaiswa muzvitumbu pamwepo nemu muzvigaba zvinonyorwa mazita kuti mutombo unou unozi ngana nekutizve unokona kushanda pazvirwere zvakafanana neichi neichi muntu weshe unokona kuerenga unokona kukasira kuona kuti mutombo unou unoita mushando wei.

Mitombo yonasirwa mazuva anaya kurapawo zvirwere zvakaparadzana. Inonasirwa pamwepo nekungwarirwa ngemihlobo yakasiyana. Imweni irimaphirizi, imweni yakaite kungemvura inokone kuzoiswe mumajekiseni.

Mazuva atopona anawa mitombo yonasirwa yakawanda-wanda kuitira kuti zvirwere zvakasiyana zvione kurapika, imweni yemutombo idzi inoshandiswa ngenzira dzekumwa imweni inoiswa muma jekiseni vantu vobairwa.

NGEKUTI KUNASIRWA KWEMUTOMBO KWAKAWANDA KURIKUBUDIRIRA NEKUENDERERA MBERI. MITOMBO YAKAWANDA YAKANASIRWA YOISWA MUZVIMABHOTORO ZVAKASIYANA SIYANA ZVONYORWE MAZITA AZVO NEKUTI ZVINORAPEI, KUITIRA KUBETSERA VANTU.

Zvirwere zvakasiyana siyana zvinoshandisirwawo mitombo yakaparadzana kuzvirapa zvichienderana kuti ndepari panorwadza semudzaniso muntu unonga eirwara madziso unoshandisirwawo mitombo yemadziso .

Mitombo yonasirwa mazuwa anaaya inonasirwa yakawanda maningi yobekwa muzvitumbu nezvigaba yovharirwo imwomwo. Zvakanakira kuti nguwa yegayega muntu yaanonga eida kurapiwa unoona mutombo utoripo nechekudhaya.

Zvimweni zvezvirwere zvinowanikwa mumwiri mevandu zvirwere zvonoshandisirwa mitombo yakaita mvura, kwoita zvimweni zvonoshandisirwa mitombo yekuita yekufafazera , koita zvimweni zvoshandisirwa mitombo yekuita okumwa.

KUNE MITOMBO YAKANASIRWA KUTI IBETSERE ANTU PANYAYA DZEUTANO, VAYA VANENGE VARWARA VANOZOENDA KUNA MAZVIKOKOTA, VONINGIRWA KUTIVANORWARA CHIINI, KUTI VAONE KUPONA.

Zvitenda zvakasiyana siyana zvinorapiwawo ngenjira dzakaparadzana. Ngendaa iyoyo imweni mitombo inorapa zvirwere izvi inonga iri maphilizi asi imweni inenge iri mitombo yakaitaka mvura inoiswa mujekiseni kuti muntu aite ekubairwa.

Mitombo yakawanda yonasirwa mazuwa anaa inorapa zvirwere zvakasiyanasiyana inonasirwa yeibuda amweni ari maphirizi, imweni iri mitombo yekumwa. Asi yeshe mushando wayo unonga uri wekuti vantu vapone kubva muzvirwere zvakasiyanasiyana.

Zvirwere zvinobata vanhu mazuwa anaa zvinoramba zvichiwanda. Ngendaa iyoyo mitombo inonasirwa iri kurambawo ichiwanda. Munthu akapinda munotengeswe mitombo unoonemwo mitombo yakasiyana siyana unorapawo zvirwere zvakasiyana.

Kune mitombo yakaparadzana yakanasirwa neichiri kungonasirwa inobetsera vantu pavanenge varwara mitombo iyi inosanganisira yebesha kuti muntu akazwa besha omwa mutombowo opona orekera kuparadzira chirwerecho kune vamweni.

Mitombo yakawanda yonasirwa mazuwanaa inonga yakanyorwa zita remutombo nekuti wakanasirwa ndiani nekuti vanhu zvee veida kuziya kuti wakanasirwa kuri zvinonga zvakanyorwa apapo. Izvo zvinodetsera kuti vanhu vakone kuzoziya kuti pakaita madambudziko kana kuti vakada kuutsvaga mutombo uyu vanouona kuri.

Mitombo yakasiyana siyana nemafuta akasiyana siyana anonasirwa mazuva atakurarama anaaya anodetsera vantu mune zvakasiyana-siyana. Amweni anozorwa muntu aita zvirwere zvepa ganda amweni anozorwa kuti hope dzitsvukire.

Munyaya dzine chekuita neutano, dziriyo mitombo yakanasirwa kuti dzizodetsera vandu. Kunyazwi vanenge varwara zvirwere zvepaganda kana zvirwere zvemundani kana zvirwere zvekumishana ,mitombo iyo vanodzora kuti vaone kupona, kana iri yekudzora kuti vaone kupona kana iri yekumwa vanomwazve kuti vawane kupona.

Mitombo yakawanda yonasirwa mazuwa anaya, inogara yakaputirwa mwakasiyana-siyana. Yonyorwa mazita kuitira kuti vanotengesa nevanoda kushandisa, vaziye kuti uyu mutombo unorape chiinyi.

Mitombo yasiyana siyana inoshandiswa kurapa zvirwere zvakaparadzana. Variyo vanonga varwara zvirwere zvepaganda, vanopuwa mitombo yokudzora kuti chirwere chione kupera.

Pazvirwere zvinobata vantu pashi panapa. Kune zvirwere zvebesha chinonesa maningi chinobata antu kana vakaendwa ngemukuta, kana kuti nguva yekutonhora, iriyo mitombo yakaparadzana yakanasirwa kurapa zvirwere zvakasiyana zvebesha izvozvo.

Pamitombo yeshe yakanasirwa inotorwa ngevantu vanenge varwara, uripo mutombo inotomwiwa kuita okubeka munechekupimisa, muntu otomwa kuita akase kupona pane chirwere chaanonga abatwa ndichona.

Mazuwano kwonasirwe mitombo yakawanda-wanda, inoitirwe kuti zvirwere zvakawanda zvikone kurapika. Mitombo yakawanda yakhona inonga yeida kuti igare munotonhorera yakavharirwa kuti isazoshata.

Zvirwere zvinobata vantu zvowandawo munguva yatirikupona ineyi, nemitomboo inonasirwa kuti irape zvirwere zvakaparadzana irikurambawo yeiwanda. Mitombo iyoyo inowanikwa muzvidhedhlera pamwepo nemuzvitoro zvinotengese mitombo.

Muzvirwere zvinobata vandu pane chirwere chekukotsora chinobata vandu chinopinda muditi chekuti mundu unenge oremerwa usingachafemi zvakanaka uripo mutombo wakanasirwa kuti vandu vanenge vabatwa ngechirwere ichi vamwe kuti diti rikasire kurerukirwa.

Iripo mitombo yakasiyana siyana inowanikwa muzvibhedhlera zvikuru nezvidoko inoshandiswa kupodza marwadzo kuvantu vanenge veirwara. Yakawanda yakona inoshanda marwadzo angaa epaini emumusoro, emundani kana emumarenje. Vantu vanomwa mitomboyo kuti marwadzo awone kudzakira.

Kune mitombo yedzimweni dzonasirwa mazuva anaa, inonga yeikona kurapa zvirwere zvinodarika chimwe, zvezvinoita zveshe izvi zvinonga zvakanyorwa pane zvinoputiriswa mutombo uyu kuti vantu vasiye.

Mitombo yakawanda inonasirwa mazuwa anaa, inogara yakaputirwa. Vantu vanozoitenga voishandisa zveinderana nekuti vanonga veirwara chirwere chipi. Inonga yakanyorwa pane zvakaputira zvakhona kuti inorape chiinyi, nezita rayo.

MITOMBO YONASIRWA MAZUWA ETIRIKUPONA ANAYA INORAPE ZVIRWERE ZVAKASIYANA SIYANA KUTI VANTU VAONE KUPONA NEKUGARA ZVAKANAKA PASINA ZVINOVARWADZA .MITOMBOYO INOONEKA NEMAZITA AKASIYANA SIYANA.

Mitombo yonasirwa ngemichini yemazuwa anaya, inoshanda ngenjira dzakasiyana siyana, imweni yakhona inobekwa mumajekiseni vantu vobairwa, imweni inemaphirizi anokandirwa mumvura, kana ranyunguduka muntu omwa mvura yakhona otopona.

MUKUZAMA KUNASIRA NEKUNASIRIRE UTANO HWEVANTU KUNE MITOMBO YAKAWANDA YAKASIYANASIYANA YAKANASIRWA KUTI ISHANDISWE NEVANTU IMWENI NDEYEKUDZORA IMWENI NDEYEKUGEZA NDIYO

PANOITIKA TSAONA PAYA KANA KUTI NGOZI PARIPO ZVINOSUNGIRWA ZVINOISE NGAZI KANA KUTI CHIKAFU NGAZI YEMUNTU ZVINOSHANDISWA KUTI NGAZI YEMUNTU ZVINOSHANDISWA KUTI MUNHU ARAMBE AKAPONA

Mazuva atopona anawa konasirwa mitombo yakawanda Wanda yakaparadzana inoshanda kurapa zvirwere zvakasiyana siyana mitombo imweni inenge iri yekumwa imweni inenge iri yekuzora imweni inozoitwa zvekuiswa Muma jekiseni vantu vozoita zvekubairwa.

MUMITOMBO YAKAPARADZANA INONASIRWA KUTI IBETSERE ,VANHU PAZVIRwere ZVAKAPARADZANA INONASIRWA YOBEKWE MUZVITUMBU ZVAKASIYANA MITOMBO IYOYO INOZOSHANDISWA KUMWIWA KANA KUTI KUDZORA WANENGE WARWARA ZVIRWERE.

Pamitombo yonasirwa mazuwa anaa yokurapa vantu vanonga vabatwa ngezvirwere zvakaparadzana kuti vapone, paripo inonasirwa kuite mapilizi, iyo ndiyo inozotengeserwa kana kupuwa vanonga vabatwa ngezvirwere zvinonga zveienderana nemapilizi anonga anasirwa awawo

Vantu vari kuramba veibarana veiwanda mukati mwenyika dzakaparadzana. Ngendaa iyoyo zvirwere zvinonga zveikurawo. Vanonasire mitombo dzemazuwa anaa ngemishini vogara vakanasira ,voisa muzvigaba voisa muzvitoro zvekuti vantu vanenge varwara vanorumba iyoyo votenga vokona kudetsereka.

Chimwe chezviro chakanyanya kunakira mitombo yogadzirwa mazuva anaya. Ngechekuti inenge yakanyorwa kuti inofanika kumwiva nevantu vakadii, pamwepo ngekuti muntu akarwara anosisa kuimwa kanganai pazuva kusvika apora.

MAZUWA ANO ATINOPONA ZVINO PANO ONASIRWE MITOMBO INORAPA ZVIRWERE ZVAKAPARADZANA. IMWENI YEMITOMBO DZINEDZI INENGE IRI YEKUMWA IMWENI YEKUDZORA

Mitombo yonasirwa mazuva anaa inooneka yakanyorwa pachigaba chakona kuti mukati umwe mune mutombo unozwi ngana. Chazvakanakira ngechekuti vantu vanoshandisa mutombo veinasekuziya zita ravo pamwepo nezvirimwo.

Iriyo mitombo yakasiyana siyana inoshandiswa kurapa matenda akaparadzana .lmweni mitombo inoiswa mumajekiseni ekubaira, imweni mitombo inomwiwa , imweni mitombo ndeyekudzora.

Muzvitoro zvinotengese mitombo munovanika dzakasiyana-siyana dzinorapa zvirwere zvebesha. Zvinodaro ngekuti kune muhlobo yakatosiyanavo nezvirere zvebesha. Rimweni rinenge riri besha mupengo rimweni ringenge riri rakagairika rinokasira kupera.

Vantu vakawanda kana vakarwara votsvagawo mitombo inonasirwa mazuva anaya kuti vamwe vaone, yakawanda yakhona inonasirwa inorapa vantu kubudikidza ngekumwa imweni inobairwa mumajekiseni.

Muntu akahamba muzvibhedhlera nemuzvitoro zvinotengese mutombo mumadhorobha nemumakanyi, unoona mitombo yakaparadzana inonga irimwo inodetsera kurapa vantu zvirwere zvakasiyana-siyana.

Hutano kwevandu chiro chakakosha maningi ndo saka kune mapirizi akanasirwa akaparadzana ane mushando hwekurapa vandu pazvirwere zvakaparadzana.

Mundaramo yatiri kupona mazuva anaa monasirwa mitombo yakasiyana siyana inoshandiswawo kurapa matenda akaparadzana imweni yakaona inenge iri yekumwa vantu voita yekumwa vanenge varwara.

MITOMBO INOSHANDISWA KURAPA ZVIRWERE ZVAKAPAPADZANA YAWANDA MANINGI MAZUWA ANAYA , NEKUTI MATENDA MASHOmani ANOTAMIKA MUTOMBO UNGARAPA KANA KUTI UNGADZASIRA MARWADZO Kuti vanhu vaone kupona zvirinani.

Dzimweni dzemitombo dzonasirwa mazuva anaya kuti dzibairwe vantu vanenge veirwara dzinonge dzine simba rakawanda rekuti vashandiri vezveutano vanofinaka kupfeka mbahla dzakanasirirwa kuti vapfeke kuti vasaashirwawo utano hwawo ndidzo mutombo idzodzo.

Mitombo yakawanda yakaparadzana yonasirwa mazuva atopona anawa inodetsera kurapa zvirwere zvakawanda zvakasiyana siyana zvekuti vandu havatami chekupona ndicho pavanenge varwara.

Mitombo yakawanda yonasirwa mazuva anaa inonyanya kuoneka yakanyorwa mazita yonyorwazve kuti inorapa chiinyi izvi zvinodetsera kuti vanoshandisa vasanetseka vakasire kuona nekuziya kuti voishandisa kana vatambudzika ngematenda akadini.

Munyaya dzeutano vantu vanonga vasangana nefumvu ,kana kuti vanenge vapera simba mumwiri vanoedeswa kuzvibhedhlera , kuzvibhedhlera iyoyo kune mitombo yakaparadzana imweni yakhona yakaiswa muzvipepa inozobairwa munhu ichidonhedzera mungazi kuti mundu awane simba asafa

Mukupona mwedu munomu ngazi dzedu dzine zvimweni zviro zvedzisikawirirani nazvo. Zvingaa zvokumwa, zvingaa zvokurya, zvingaa zvokuzora. Saka muntu akazorwara kubudikidza ngekusawirirana nechiro unopuwa mapirizi akafanana naana Cetirizine kuti amwe, aone kupona.

Mitombo yonasirwa mazuwa anaya, inonasirwa yakawanda yaamho kuti ikone kuzogara nguwa yakareba yeidetsera vantu, inobekwe muzvigaba yoiswa pandau dzinonga dzakangwaririka kuitira kuti dzisakasire kushata.

Chirwere chebesha ngechimweni chezvirwere zvinotambudza vantu maningi mundau dzakaparadzana. Chinodaro ngekuti chinovanikwa ngenjira dzakasiyana-siyana, nguva imweni muntu akapindwa ngechando kana kuti akapindwa ngebukuta, unoamba obatwa ngechirwere chinoichi.

Mitombo yakawanda yonasirwa maazuva anaya kuti ikone kudetsera vanthu vanenge vabatwa ngezvirwere zvakaparadzana yowanika iri mumuhlobo yakasiyana siyana inosanganisira maphirizi, majekiseni pamwepo newekumwa.

Mitombo yakaparadzana yonasirwa mazuwanaya yakanaka yambo ngekuti kana yakaputirwa zviyana inonyorwa zita nokuti mutombo urimukati umwu wakanasirwa ndiani? Zvakanaka yambo ngokuti kazhinji kakona panonga pakabekwazve kuti unotenderwa kumwiwa ngevantu vanemakore anotangira pari eiguma pari.

Ngendaa yekusiyana kwezvirwere zvinobata vantu, kune mitombo yakawanda yakanasirwa kuti ikone kudetsera vantu kubva kumatenda akasiyana-siyana. Ariyo matenda anobata paganda, anoshandisirwa mutombo unoita okudzorwa.

Kune mihlobo yezvibhedhlera yakasiyana siyana inoite mishando yekurapawo vanthu vanorwara zvirwere zvakasiyana siyana, chimweni chezvibhedhlera zvakadai ngechinorapa vanorwara ngechirwere chendxondo.

Mukuzama kunasirisa nyaya dzehutano hwenxondo dzevandu, kwavawo ne mapoka akanasiriwa anodziemerera neanobva kuhurumende, anohambisa nemashoko ekuti vandu vazive kuti vanosisa kudini kuti vagare vane hutano hwakanaka mukati menxondo dzavo.

Ngenda yekuti nyaya dzeutano dzakakosha maningi pakupona kwevantu zvitenda zvakasiyana siyana zvine ndau dzezvinorapirwa dzimweni dzendau idzi dzinorapwa vandu vanenge vane utenda hwenqondo.

Mitombo inobairwa vana kubudikidza ngemajekiseni pevanonga vachiri vadoodori payana yawanda maningi zvekuti muzvipatara zvakaparadzana, zvakasiyanasiyana vana vakatobarwa vanobairwa mitombo iya inokurudzirwa ngeveutano pashi peshe kuti vana vabairwe kuti vakure vasina zvirwere zvakakura, zvakawanda.

Madzimai anonga akatwara mimba anofanira kugara eienda koonekwa ndiana chiremba kuti mwana unonga akagara zvakanaka ere mundani, ngekuti zvinodetsera utano hwamai nehwemwana kuti veshe vange veionekwa kuti zvakaema zvakanaka ere .

MHIRIZHONGA KUVANA NEKUVANHU VAKAREMARA AiTENDERWI PAKATOGADZIRWA MUTEMO UNOONA NGENDAA DZINODZI UNOONA ASAITE MHIRIZHONGA KUANHU AKAREMARA NEANA ADOKO

Vantu vakawanda vakuziya nekukoshesa utano hwevana vadodori, nekuti kungaakubara vantu vanobarira kuzvipatara kana kuti vana vakarwara vanoendeswa kuzvipatara kohloiwa ndiana mazvikokota vanoziya ngezveutano.

Hutano hwemuntu chiro chakakosha yaambo unofanira kutanga kuningirwa kubva mwana achakatsonga achangobarwa. Vana mukoti vakafundiswa mushando uwowo vanotozvikona zvekunongira utano hwemwana kubva achiri mudoko, kutori nendau dzakanasirirwa izvozvo.

VANTU VANOKONA KUSANGANA NEPFUMVU KANA KUTI VANOKONA KURWARA ZVEKUTI VANENGE VASINGACHAKONI KUZVIHAMBIRA VEGA, ZVIRIYO ZVAKANASIRWA ZVINE MAVHIRI ZVINOSUNDIWA ZVEKUTI MUNHU UNOGAREMWO EISUNDIWA EIHAMBA-HAMBA.

VANTU VAKAFUNDIRA ZVIRO ZVOUTANO VANOMBOWANA MUKANA WAVANOMBOSANGANA VARI VEGA VEIRODZERANA PFUNGWA NEKUPANGANA NGEZVEZVIRWERE ZVINONGA ZVEIITIKA NEZVINOBUDA PANGUWAYO. KUITIRA KUTI VABUDE NGEMAZANO EKUTI ZVOPEDZWA NGEKUITA MAITIREI.

Zvirwere zvakasiya siyana zvinoshandisirwa michini dzakasiyana siyana kuona kuti chiini chinonga cheirwadza muntu. Chimwe chezvinoshandiswa kuongorora, michini dzinoningira zvirimukati memunhu, makodo ekumusanakuona kuti akagara zvakanaka ere.

Ndaa dzinechekuita neutano, wevana vadoodori dzinokosheswa yaemho mukati menyika munomu ngekuti kutori nendau dzakatsanangurwa dzakanasirirwa kuti vana vakone kuendeyo veihloyiwa kuti vanonga vari vatano ere?

Kuti vana vakure zvakanaka vaneutano hwakatsetseka vanofanira kuwana nguwa nezvikwanisiro zvekutambisa kuti vakone kujaira kutamba vega nekutamba nevamweni.

Utano kugara zvakanaka nekukura zvakanaka kwevana chiro chinokosheswa ngehurumende dzakasiyanasiyana pashi reshe, ndosaka kune zvirongwa zvekuhamba munevana nemuzvipatara veipa vana nekubhuya chikafu chavanosisa kuti varhe kuti vakure vaneutano hwakanaka.

Zvirwere zvakasiyana siyana zvinobata vanhu mukati mekupona zvinavo vanhu vakafundira kuzvirapa. Zvimweni zvakanyanya kukosha zvinoningirwa ngevantu urwere wemadziso unoshandisirwa micheni yakanasirirwe izvozvo.

KUTI MUNTU AZOZWI WAAKUKONE KUSHANDA MUSHANDO WAKATI KUTI , MUNTU UWOWO UNOFANA KUTANGA AMBOEMDA KUCHIKORA KOOFUNDIRA MUSHANDO wakona. Afunda unochizopetuka kumakanyi kuti aite mushandowo nemazvo.

Madhokoteya kana vana mukoti ndevamwe wevantu vanoshanda mushando unechekuita neutano hwevantu. Vantu avavo vanoshanda kuningira vantu kuti hutano wevantu wakamira zvakanaka here.

Kuti mundu azokona kuita mushando waanosisa kuita unofanira kutanga ambodzidziswa. Nazvoo vanoshanda munezveutano vanofundiswa kuti vakone kuzoshandisa michini yakaparadzana nekukona sanganisa mapirizi kuti vandu vaone kupona

Mishando yakasiyana-siyana kuti ione kubudirira nekuti iitwe ngemazvo, panodiwepo vashandi vakafundira mishando iyoyo kuti vakone kuiita zvinodekuti zvitwe zvikone kuitwe nenjira inoningirwa.

Muntu unenge abatwa nedenda unorumbe kuzvibhedhlera kana kumhatso inotengeswe mitombo. Agume iyoyo unondoona vantu vakafundira mishando inezvekuita nehutano yevantu. Kona iyoyo unondobetserwa ngemitombo unoenderana nechirwere chaanenge achizwa.

Paripo mishando dzimweni dzekuti muntu unooneka ega ngembahla dzaanenge akapfeka dzinobhuya dzemene kuti uyu muntu unomboite mushando vei? Chimweni chakona mushando dzinoitwa ngeveutano, vane mbahla dzevanotopfeka dzinoziikanwa nevakawanda.

Kuti muntu azokona kuita mushando waanonga akasanangura ngemazvo, unofanika kutanga afundira zvaanoda kuita izvozvo. Vamweni vevanofundira mushando kwenguva yakareba vanosanganisira vashandiri vezveutano.

Vashandi vanotenderwa kuti vazoshanda muzvitoro zvinotengesa mutombo yekurapa vantu vanonga varwara, vanosisa kunge vari vantu vakafundira zvine chekuita neutano hwevantu.

Kuti mundu azokona kuita mushando wakati kuti eishandisa michini anofanika kunge akafunda kushandisa michini wakadaro uwowo. Dzimweni dzemichini dzatinoona ngedzinoningira hutano wemuntu kuti hwakaemesa kudini.

Kuite mishando nemitombo inosise kuponesa vantu chiro chakakonza yaambo. Ngendaayo kuti muntu azokona kuzoshanda kushando ivovo anosisa kuenda kuchikora chekofunda zveshe zvine chekuita nemitambo pamwepo nemitombo.

Mundau dzakasiyana-siyana dzemunogara veruzhinji, munoenekwa mune zvitoro zvinotengesa mitombo. Mitombo iyoyo inoshanda kurapa zvirwere yakasiyana-siyana. Veshe vanenge varwara vanozoenda muzvitoro izvozvo votenga mitombo inoenderana nechirwere chinenenge zvavabata.

Mundau dzakaparadzana dzinogara vantu, zviriyo zvitoro zvinotengesa mitombo yakaparadzana inoshandiswa ngevantu kana vabatwa ngematenda akasiyana -siyana kuti vamwe kana kuti vadzore kuti vaone kupona.

MUNDAU DZAKASIYANA SIYANA DZINOGARA VANTU, MUNOONEKA MUNE ZVITORO ZVINOTENGESE MITOMBO YAKASIYANA SIYANA. ZVINODETSERA VANTU KUTI UNONGA ARWARA NEDENDA RAANENGE ARWARA NDIRO UNONANGA KUCHITORO ICHOCHO OOTENGE MUTOMBO UNOENDERANA NECHAANENGE ARWARA OMWA OPONA

Ngendaa yokuti mvura chiro chakakosha yampho paupenyu hwemunthu. Mwuzvitoro zvinotengesa mitombo zvemene mene munowanikawo mune zvitumbu zvinenge zvakadzadzwa mvura pamwepo nezvimakomechi zvokuti unenge azwa nyota unokona kudetsereka apapo ngemvura yakachena.

Mundau dzakasiyana siyana, dzinogare vantu munowanikwa zvitoro zvakasiyana siyana, zvinotengese mitombo zvinorape matenda akawanda, kuti veshe vanonga varwa vanokona kurumbeyo kuti vatenge mutombo wekumwa kuti vawane kupona.

Zvirwere zvakawanda panyika panapa zvinoziikana kuti zvinobata vantu zvitorine mutombo yakanasirwa kudhaya inonga itoriyo. Mitombo iyoyo inonge irimo muzvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana kuti veshe vanonge varwara vanoendayoyo votenga mitomboyo vodetsereka .

Munharaunda dzakaparadzana munowanikwa zvitora zvinoite mishando yekutengese mitombo inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana. Muntu unenge arwara anorumba iyoyo otenge mutombo onwa.

Kuti vanthu vakone mitombo mudhuze nemunharaunda dzavanogara, zviriyo zvitoro zvinotengese mitombo yega yega zvakaiswa munharaunda dzakaparadzana, yekuti vanthu vanenge varwara vanokone kurumbemwo votenge mitombo vomwa.

Mukuzama kuti vantu vaite hutano hwakanaka kuti vawane mitombo mudhuze nemumizi dzavanogara, varipo vantu vanezvitoro zvinotengesa mitombo, kuti vantu vanenge varwara vorumba apapo votenga mitombo, voshandisa.

MUNDAU DZAKAPARADZANA DZINOGARA ANHU MUNOONEKWA MUNE ZVITORO ZVAKASIYANA SIYANA ZVINOTENGESE MITOMBO YAKAPARADZANA ZVEKUTI VANHU VANENGE ARWARA VANOENDE IYOYO VONDOTENGE MUTOMBO VOMWA VOPONA

Ngendaa yekuti utano hwevantu chiro chakakosha maningi, tikaningira mundaraunda dzinogara vantu ,tonoonamo zvitoro zvinotengese mitombo yakaparadzana inoshandawo kurapa zvirwere zvakasiyanasiyana.

Kunemitombo yakaparadzana yakanasirwa kuti vantu vaone kupona kubva kumatenda akasiyana-siyana, mitombo iyi inowanikwa imweni yakaita mapirizi imweni yakaita mvura yokumwa imweni iri yekudzora.

Upenyu wemuntu neutano wemuntu zviro zvakakosha maningi. Ngekudaro kune motokari dzakanasirwa nekutengwa dzinoiswa muzvipatara zvakakura dzinozotwara vandu vanenge vakuwara kuti vakasire kudetserwa ngaana chiremba

Mazuwa eitopona anaa mitombo yonasirwa yakawanda yaamho, izvi zvinoita kuti muntu akapinda muzvitoro zvinotengese mitombo unoona dzemihlobo yakaparadzana dzirimwo. Zvakanakira kuti chero chirwere chinenge chazwika ngemuntu hachitami mutombo muzvitoro zvona izvozvo.

Muzvitoro zvinotengese mitombo zvinowanika mundau dzakaparadzana munowanika mune mihlobo dzaksiyana yaamho dzemitombo ,mitombo idzodzo dzinoga dzakanasirwa nekugwaririrwa kuti veshe vanenge varwara vakone kuwana mitombo inovadetsera padhuze.

Ndau dzakawanda yaambo dzinogara vanthu munowanikwa zvibhedhlera pamwepo nezvitoro zvinotengese mitombo zveshe izvi zvakanasirirwa kuti zvione kudetsera vanthu vanenge varwara kuti vaone mutombo padhuze.

Kune zvitoro zvakanasirwa, kuti zviite mishando wekutengese mitombo, kune vantu vanonga varwara .Zvitoro izvozvo zvinowanikwa mundau dzakaparadzana dzinogara vantu vakawanda, kuitira kuti vantu vaone mitombo pasinde nepavanogara.

Kuti vantu vakone kudetsereka kubva kumatambudziko akaparadzana ezvirwere, kwakanasirwa mitombo yakawanda yaambo inokona kurapa zvirwere zveshe zvinoziikanwa panyika pano. Mitombo iyoyo inowanikwa muzvitoro zvakanasirwa kutengesa mitombo iyoyo.

Mukuzama kuti mitombo iwanike mundau dzakawanda dzinogara vantu kwakaiswe iyoyo zvitoro zvinotengese mitombo yakasiyana siyana yekuti vantu vanenge vahloiwa ngemadhokodheya vakanyorerwe mutombowo vanisise kutenga vanorumbe iyoyo kotenga voshandisa.

Muzvitoro zvinotengese mitombo zvinowanika mundau dzakaparadzana dzinogara vantu munowanika zvakasiyana siyana zvinodetsera utano hwevantu zvimweni zvakona zvinonga zviri mitombo yekuti vantu vamwe pavanonga varwara zvimweni zvinonga zviri zvekurya zvakabekwa zvakawanda wanda zvakapfuma zvinodetsera kuti zvirere zvisabata vantu.

Ndau dzakaparadzana dzinogara vantu vakawanda dzinovanika mune zvitoro zvinotengesa mitombo. Zvakanaka maningi ngekuti muntu veshe unonga aona chamuvana chinorwadza unorumbe kuchitoro ikweyo otenga mutombo oshandisa otopona.

Zvirwere zvobata vantu zvowanda yaampho makore otopona anaya Ngendaayo, vonasirawo mitombo, vonasirawo mitombo dzakati wandei, dzakasiyana-siyana dzinokona kudetsera vantu kubva muzvirwere zvakasiyana. Mitombo idzona dzinotengeswe muzvitoro zvinotengesa mitombo

Mukuda kubetseredza kuti mashoko ezvehutano ahambe agume kumuntu weshe-weshe munharaunda kana kuti munyika, vantu vanohamba veiparidzira weireketera kuti muntu veshe azwe.

NGENDAA YEKUTI UTANO HWEVANTU ,CHIRO CHAKAKOSHA MANINGI VANOITA NEZVEUTANO VANAZVO ZVAVANOGARA VEIFUNDISE VANTU NEKUBHUYIRE VANTU KUTI VAZIYE NAERERANO NEUTANO HWAWO.

Munguwa inosanganikwa nayo madambudziko ezveutano inoita zvirwere zvinobata vantu vakawanda nenharaunda dzakasiyanasiyana ,vashandiri vezveutano vanohamba mundawu vechifundisa vantu

Nguwa inosanganikwa nayo madambudziko ezvirwere zvinoibata vakawanda muntaraunda vashandi vanoita zveutano vanotora nguwa yavo kuhambira vantu veivadzidzisa nezvezvirwere pamwepo nekuvaronzera kuti vanosise kuryei nekumwe mitombo yakadini.

Kune nguva inomboita zvirwere zvinobata vantu vakawanda mundaraunda dzakaparadzana. Vashandi vezvehutano vanotora nguva kumboungana veipanana mazano ekuronzerana ndxondo kuti vaite mashandirei kuti zvirwerezvo zvione kupera.

MUNGUWA INOITIKA ZVIRWERE ZVAKASIYANA SIYANA ZVINONGA ZVEIBATA VANTU VAKAWANDA. VASHANDI VANOITA NGEZVEUTANO VANODAIDZIRA VANTU VAKAWANDA VEIVAZIVISA NEKUVAPA RUZIVO RWECHIRWERE CHINONGA CHIRIYO PANGUWA IYOYO.

Zvinoitika maningi kuti zvirwere zvakasiyana siyana zvinoamba zvoputika mundau dzinogara antu akawanda ,vantu vasizi kunasirira ngenda iyoyo vanoshanda zvehutano vanotora nguva kumboungana nevantu veivadzidzisa nekuvabhuira chirwere chinenge chaitika munguva iyoyo.

Zvirwere zvakawanda zvinotapurira kubva kumunhu umweni kuenda kune umweni. Ngendaa iyoyo kwanasirirwa zvikwanisiro zvekuti vanhu vakone kuzvishandisa kuvharidzira kuti unacho asapa umweni usina.

Ngendaa yekuposha kwezveutano kuvanthu nentharaunda panonga paitika zvirwere zvinoda kuti vakawanda vakone kuziya vanthu vezveutano vanohamba mundau dzinogara vanthu veifundisa vanthu nekuvaronzera kuti vangaitookudini kuti vakone kupora.

Nedzimweni nguva munombosanganikwa nawo madambudziko ezvirwere zvakakura yaambo zvinobata vantu nentaraunda zvakawanda panguva imwe. Vashandi vezveutatano vanotora nguva yavo kuhamba veifundisa vantu, ngezvezvirwere izvozvo nekuvadzidzisa kuti voita okudini kuti vakone kupona.

Nguva inonga yaiita zvirwere zvinobata vantu vakawanda vashandi vanoita zveutano vanotora nguva yavo kuhamba veifundisa vantu ngezvezvirwere zvinonga zviriyo nguvayo nekuti vanhu vanosise kudini kuti vakone kuzvidzivirira kubva kuzvirwere izvozvo.

Mukuzama kudetsera utano hwemadzimai, mapoka akasiyana siyana anombowana mukana wekuhamba eipa vasikana nemadzimai zvikwanisiro zvekuti vakone kushandisa panguwa yavanenge veirwara yepamwedzi pavo.

Utano hwemuntu hwakakosha yaambo, kubvira paanenge akachatsonga. Ngendaa iyoyo, zviripo zvibhedhlera zvakaparadzana, zvinorapa nekuhloya vana kuti utano hwavo hunenge hwakaningise kudini.

Mitombo yakaparadzana yakanasirwa inodetsera kuti madzimai abairwe kuitira kuronga mburi kuti vantu vasabara vana vasizi kunasa kuronga ngezvazvo. Saka mitombo yona iyi inowanika makawandawanda, nemuzvipatara yaamo.

Utano hwemadzimai hunokosha yaampo kuti vana vakone kubarwa vane utano hwakamotseka ngendaa iyoyo kune bandiko rezveutano rinotoshanda kufundisa vasikana ngezveutano hwemadzimai kubva vachakatsonga veikura.

Muzvikora zvevana vadodori munofundiswa zvakawanda. Zvimweni zvakanyanya kukosha zvinofundwemwo zvinosanganisira zveutano wevanthu. Vana vanonga vafunda izvozvo vanozokura vakangwara vane ruzivo runozobatsera utano hwevanhu munharaunda dzevanogara.

Utano chiro chakakosha maningi paupenyu hwemuntu. Vanoita zveutano hwezvekubarwa kwevantu nenhengo dzemwiri dzinoshanda izvozvo vanogara veipa vantu ruzivo rwekuti vantu vangware, vakone kuziya kuti voita zvipi kuti upenyu hwavo neutano hurambe hwakanaka.

Nyaya dzeutano hwemadzimai dzinokosheswa maningi mukati mwekupona kwedu. Ngekudaro mapoka akaparadzana angaa ehurumende neakadziemerera anotora nguwa yekuhamba nokudaidza madzimai oungana kuti vavafundise kuti zvinohambiswa kudini.

Mihlobo yeshe yezveutano kusanganisira utano hwemadzimai yokosheswa yaambo mazuwanaya. Ndiyo ndaya vashandiri vezveutano veitora nguva yavo kuunganidza madzimai pamwepo nekuvadzidzisa zvine chekuita neutano wemadzimai.

Vantu vanoita zveutano kubudikidza ngekurumba kana kukhabe bhora vanadzo pahla dzevanopfeka dzinoenderana nezvanonga veida kuita izvozvo. Dzakawanda dzakhona dzinoteera mwiri kuitira kuti pevanozomirudza mirenje adzizotatuki.

Vantu vanoite zveutano kubudikidza ngekukurudze simbi, kukabe bhora, kana kurumba ,vanorasikirwa ngemvura yakawanda panguva yavanenge vachita izvozvo. Kuti mwiri yavo igare yakatakezeka vanosisa kugara vaine zvigubhu zvemvura yekumva.

Zvipfeko zvemimabvi zvinosimirwa ngevantu vanoita zveutano kubudikidza ngekurumba kana kuti kumurudza zvinorema. Kuti nguwa imweni mumabvi umwu munokona kumbokuwara, kana kuti nyama dzemo dzinomboshatirwa, dzomborwadziwa. Saka munthu unochizopfeka zvidgoko zvinezvi. Kuita kuti marwadzoo asamushaishira kuenda mberi nechirongwa cheutano ichocho.

Mumitambo inoitwa yekugwinyisa makodo kungaa kurumba ,kunga a,kuchovha mabhasikoro kungaa kumurudze simb,i kungaa kuhamba .Kweshe uko muntu anorashikirwa ngesimba rakawanda saka kwakanakira mitombo inomwiwa nevantu ivavo kuti simba rinenge rarashika rikasire kipetuka ,mwiri ushande zvakanaka.

Muganga yakasiyana siyana mune vantu vanopona veiita zveutano kubudikidza nekurumba. Chazvakanyanya kunakira ndechekuti mwiri inogara yakagwinya vantuwo havazodi kugara veimwa mutombo nguva yakawanda.

Vantu vanopona ngekuita zveutano kubudikidza ngekurumba, kukhabe bhora kana kumurudza simbi vanotorawo nguwa kuende kuzvibhehlera koningirwa kuti mwiri yavo inenge ichakaema zvakanaka ere. Ngekudaro zvibhehlera iriyo michini yakasiyana siyana inoshandiswa kuningira kuti ngazi ichiri kuhamba zvakanaka ere nekuti mitezo yemwiri inenge ichakagwinga ere.

Vantu vanopona veiita zveutano kubidokidza ngekurumba ,kukabe bhora kana kumurudza simbi vanazvoo zvipatara zvevanokona kuenda mune zvigaro zvakanasirirwa kuti vagumepo vogara votambarara vanase kuhloyiwa.

Vantu vanoita zveutano kusanganisira vanorumba, vanokabe bhora nevanomurudza simbi vanowana nguva yavanombogara pasi yavanoringirwa kuti tsinga dzavo dziri kuhamba zvakanaka here ? dziri kuhambisa ngazi zvakanaka here ?

Vantu vanokwikwidzana kumitambo yakaparadzana yakatodzana nekurumba kana kukaba bhora vanombosangana nematambudziko yekukuvara dzingavamitezo kana tsinga Yemuvirri ngenda iyo kune vakatodetsera ngenda vanenge vasangana nepfumvu yakadai.

Mvura chiro chakakosha yaamho mukati mekushanda komuviri wemundu ngenda yoo vanopona nekurumba kana kusumudze simbi vanokurudzirwa yaamho kuti vagare veimwa mvura nekuti vanorasikirwa ndiyo pavanonga veita izvonaizvozvo.

Kubudikidza ngekubudirira koitika pandaa dzekushandisa muchini dzakasiyanasiyana kuongorora utano hwevantu, zvaayo zvimuchini zvidoko zvekuti muntu unokona kugara nazvo pambatso eizviningira emene kuti utano hwake hwakaemesa kudini.

Kubudirira kuri kuitika pamuchini dzemazuva anawa kwaitawo kuti mashoko anochokuita kweutano neurwere hwemundu akone kungwarirwa pamuchini dzemazuva anawa.

Kubudirira koita michini yemazuva ano aya, koita kuti utano hwevantu usanesa kuhloyiwa kunyazwi madokodheya ari kuretu ,dzaayo muchini dzokuti muntu unokona kubhuya nadhokodheya uri kure.

Mukuzama kuti hutano hwevandu hukone kudetsereka kunyambozi madhokoteya arikuretu. Kwakanasirwe michini dzekuti mundu anokone kuendepo obhuya nadhogodheya unonga ari kuretu, okona kuhloyewa nekubhuirwa chinenga cheimunesa.

Mitombo yaishandiswa kudhaya kurapa zvirwere zvakaparadzana, yaioneka iri mumashakani pamwepo nemidzinde yembiti dzakasiyana siyana. Yainge yakanakira ngekuti yainge isikadhuri, isikadi mari yakawanda kuti muntu akone kuiwana nekuti akone kurapiva.

Zviripo zvimumbuti zvakasiyana-siyana, zvinooneka mumashango mudhuze nemunogara vantu, zvakabvire kudhaya zveishandiswa kunasire mitombo yekurapawo zvirwere zvakasiyana-siyana. Chezvainga zvakanyanya kunakira ngechekuti zvaioneka mudhuze nevantu, zvainge zvisikadhuri maningi.

MUNYAYA DZEZVEUTANO KUNE MASHANGO ,KUNE MIMBITI YAKAPARADZANA INEMASHAKANI ,INENZINDE INOSHANDISWA NGEVANTU KUMWA PAVANENGE VARWARA KUTI VAONE KUPENA.

Dziriyo mumbuti dzakawanda, dzakasiyana-siyana. Dzine mashakani adzo, mudzinde dzadzo, zvinoshandiswa ngevanthu semutombo yekurapa zvirwere zvakasiyana - siyana.

Kunyazi kudhaya kwangakusina mitombo yainasirwa ngemichini sezvayo mazuva anaya. Kwaingeyo mashakani emumbiti yakaparadzana aishandiswa kurapavo zvitenda zvaingeyo, amweni akona achirikutoshandiswa nanyamashi.

Pfuta chiro chimwe chemitombo yaishandiswa kubvira kudhaya kunasire mitombo inoshandiswa kurapa vantu kubva kuzvirwere zvakaparadzana. Yaitorwa yonasirwa yogadziriswa mitombo vantu voshandisa votopona.

Utano hwemuntu chiro chakakosha maningi ngendaa iyoyo vantu kunyambozi vekudhaya vaiziya mitombo inobva mumumbuti inobva mumashango akaparadzana yavayishandisa kurapawo zvirwere zvakasiyanasiyana nanyamashi mutombo iyoyo ichiri kushanda

Mashango akati chakata mukati mwemakomo nemumabani akasikirwa zviro zvakasiyana siyana. Amweni akhona akasikirwa kuti akone kurapa vantu kubva kumatenda akaparadzana.

Mumakomo ,mumashango nemuzvikova zvakasiyana-siyana ,nemumbiti nezvipfiba zvinoshandiswa ngana mazvikokota veutano hwechinyakare kurapa zvirwere zvakasiyana-siyana zvinobata vantu.

Mukuzama kuti vanhu vagare vane utano nekugara zvakanaka muntaraunda kune mitombo yakabvira kudhaya yeishandiswa ichiri kungoshandiswa nanyamashi. Mitombo iyoyo inosanganisira mashakani emimbuti kana kuti mudzinde dzemumbuti.

KUNE MITOMBO YAKAPARADZANA INOSHANDISWA KURAPAWO MATENDA AKASIYANA-SIYANA ANOBATA VANTU. PANE MISHONGA YAISHANDISWA KUBVIRA KUDHAYA YEMUMBUTI DZAKASIYANA SIYANA NEMASHANGO AKASIYANA-SIYANA.

KUNE MITOMBO YAKAPARADZANA INOSHANDISWA KURAPA ZVIRWERE ZVAKASIYANA-SIYANA MUKATI MEVANTU. YAKAWANDA YAHONA INOSHANDISA MASHAKANI EMUMBUTI KURAPA ZVIRWERE ZVINONGA ZVABATA VANTU.

MUMBUTI DZAKASIYANA SIYANA NEZVIPFIBA ZVAKAPARADZANA, PAMWEPO NEMASHANGO ANOONEKWA MUKATI MEMAKOMO NEMUKATI MEMASHANGO, ANOSHANDISWA KUBVIRA KUDHAYA KURAPA ZVIRWERE ZVINOSANGANIKWA NAZVO NEVANHU MUKATI MEKUPONA.

Mimbuti dzakasiya siyana dzinoshanda nekudetsera vantu mune zvakasiyana. Vamweni vanowana mumvuri kubva mumbiti. Vamweni vanowana mitombo yavanoshandisa kurapa zvirwere zvingabata vantu zvakasiyana siyana.

Imweni yemitombo dzakabvira kudhaya dzeichishandiswa yotorwawo kuiswe muzvigaba zvakasiyana siyana. Izvi zvakanyanya kunakira kuti inokonawo kutengeswa muzvitoro zvinotengesawo mitombo yonasirwe mazuwa anaya

Paripo zvekurya zvakawanda nezvekumwa zvaishandiswa kubvira nguva yevasharuka vedu vekare kunasirisa hutano hwevandu. Zvakawanda zvakona zvichiri kushandiswa kunyazwi namazuva etinopona anaaya.

KURIYO MITOMBO YAKABVIRA KUDHARA YEISHANDISWA NGEMADZITATEGURU EDU KURAPA ZVIRWERE ZVAKASIYANA SIYANA YECHITIRI KUNGOSHANDISA .NYAMASHI IMWENI TINOSHANDISA MASHAKANI IMWENI TEISHANDISA MARUWA.

ZVIRWERE ZVAKASIYANA SIYANA ZVINORAPIWA NEMITOMBO YAKASIYANA SIYANA . NGEKUDARO KUNE MITOMBO YAKANASIRWA IMWENI YAKANASIRWA NGEMICHINI DZEMAZUWANO. KOZOITAWO IMWENI YAKABVIRA KUDHAYA YEISHANDISWA NGEMADZITATEGURU EDU.

Mukuzama kuti vantu vagare vane utano hwakakwana, mapoka akaparadzana onasira mitombo yakasiyana-siyana yaanopa kana kutengesera kune vantu kuti vamwe kuti vakone kudzivirira zvimweni zvirwere zvingazovabata mukati mwekurarama.

Vantu vangwara vokona kuzvirimira vega zviro zvinoponesa nekubetsera pazvirwere zvakasiyanasiyana. Chimwe chezvirimwa zvinorimwa maningi zvinodetsera muutano hwevanhu ngeinozwi galiki .

Zvinoitika kuti muntu unogona kumbozwa mwiri wake weipere simba kubeni ena unenge achada kumboite chimushando chakati kuti, ngeizvozvo kwakanasirwa zvekumwa kuti muntu akachitora unogona kumbozwa simba mumwiri make opeisa zvaanenge echida kuita.

Kune mitombo yakawanda inonasirwa kubva kune zviro zvetinogara nazvo zvakafanana nemimbiti nemakwati kana kuti nzinde dzemimbiti, zvinorapawo zvirwere zvakasiyana siyana. Mitombo idzodzo dzinoshanda yaamho.

Mumakomo akatipoteredza nemumashango, mune mumbiti ,munezvitsviba munemasango anoshandiswa kunasira mitombo wokurapa zvirwere zvakawanda zvinosanganikwa nazvo ngevantu mukati mwekupona.

Maruwa nemashakani emumbuti dzakawanda yaemho dzetinogara nadzo munharaunda mwedumwo aishandiswa kubvira kudhaya kurapa zvirwere zvakasiyana yaemho, chinongodiwa apapo muntu wakafundiswa ngevasharuka vedu vekudhaya kuziya kuti muhlobo wemumbuti uyu unoshandiswa kurapa chirwere chakati kuti.

Mitombo inokone kudetsera vantu yakaamba kudhaya yeyi shandiswa inowanikwa iri mashakani emimbuti kana mashango akasiyana siyana aitorwa ngeva sharuka yekudhaya amweni vomakuya kuti vakone vantu vanenge vasangana nezvirwere zvakasiyana siyana.

Mitombo yakawanda yaamho yaishandiswa kubvira kudhaya nevasharuka kurapa matenda akaparadzana yaivanika kubva mumimbiti. Imweni yaishandisirwa mashakani imweni maruva imweni muto yemumbiti yakasiyana siyana.

Kushambidzika kwemuntu kwakabvira kudhaya kweizikanwa kuti kwakakosha yaambo pakurwisa zvirwere zvingabata vant pamwepo nekuvharira zvirwere zvinenge zvisati zvabata vantu ngendaya iyoyo mitombo yekudhaya yaitoshandiswa kunasira sipo yaizoshandiswa ngevantu pakuzvishambidza.

Muntu akahamba mumakomo nemumashango unoona mumbuti dzakasiyana siyana umwomwo dzakawanda dzemumbuti dzo dzinoshandiswa kunasira mitombo yekurapa zvirwere zvakasiyana siyana zvekurapa vasharuka vedu vekudhaya.

Kune mumbuti zvipfiba nemashango zvakasiyana siyana akabvira kudhaya eishandiswa kunasira mitombo inozoshandiswa ngevantu vanonga vabatwa ngezvirwere zvakasiyana siyana kuti vaone kupora .

Vasharukwa vekudhaya vaiziya mitombo yechivantu yechinyakare yaishandiswa kurapa vantu vanenge vabatwa nematenda akasiyana- siyana. Vamweni vakapedzisira votora mbeu dzakona kusima nemumimizi mavo kuti vaone mitombo padhuze.

MASHANGO AKASIYANA SIYANA NEMUMBUTI DZAKAPARADZANA ZVINOSHANDISWA KURAPA ZVIRWERE ZVAKAWANDAWANDA CHIMWE CHEZVIRWERE CHINOSANGANISIRA BESHA

Mitombo yakasiyana siyana yaishandiswa kubvira kudhaya, kurapa marwadzo, kurapa zvirwere zvakasiyana siyana, ichiri kungoshandiswa nanyamashi. Mizhinji yakhona inoshandisirwa mashakani

Kune mitombo yakaamba kushandiswa naasharukwa vedu vekudhaya. Imweni yemitombo iyi ichiri kushanda nanyamashi. Inooneka iri mumashakani iri mumaruwa kana kuti irimumudzinde dzemumbiti dzakasiyana-siyana.

Mumbuti yakawanda mushango nemumakomo umo inoshanda zvakawanda maningi pautano hwevantu kubvira kudhaya madzibaba edu achapona. Ndondaa mishonga yakawanda yeizikana kuti imweni inorapa mundani, imweni inorapa musoro, imweni inorapawo zvakasiyana-siyana.

Kune mumbuti nemashango akasiyana-siyana .Anooneka mukati meshango anoshandiswa kubvira kudhaya kurapa zvirwere zvakasiyana -siyana .Zvinoita kuti vantu vapone mukati mekurarama .

Mashakani akawanda emumbuti dzakapararira nenyika inei yeshe anoshanda yaampho kurapa zvirwere zvakasiyana-siyana zvinobata vantu. Vasharukwa vekudhaya vaiziya maningi mimbuti dzaishanda kurapa matenda akati kuti.

Zvipfiba nemumbiti yakawanda yakaparadzana zvakabvire kudhaya kushandiswe kurape vanthu kubve kuzvitenda zvakasiyana siyana . Zviro zvinezvi nanyamashi zvimweni zvakhina zvichiri kutoshandiswa munguwa iyi yatinopona.

Kune mitombo yakaparadzana yaishandiswa ngevasharuka vedu vekudhaya kurapa matenda yakasiyana siyana. Mitombo iyi imweni yakona yaiitwa zvekusvina mashakani kwakutora muto munhtu omwa kana kudzora zvichienderana nekuti unenge eizwa chirwere chakadini.

MITOMBO YECHINYAKARE YAKAWANDA ICHIRIKUSHANDISWA NYANGWE MAZUWA ATOOPONA ANAAYA , ZVEKUTI ANTU VAKAWANDA VANOZIVA MBUTI DZINORAPA VOTORA VEISIMA MURUKUMBATI MAVO ,KUITIRA KUTI MITOMBOYO VANGA VANADZO MUMWIZI DZAVO DZAVANOGARA.

Kudhaya kune vasharuka vaitora nguva yavo kurapa vantu veshe vanenge vasangana nemadambudziko ezvirwere mundaraunda dzavaigara. Vasharuka ava vaishandisa mashakani emimbiti yakaparadzana kurapa ndiyona vanthu.

MUKATI MENHARAUNDA DZATINOGARA KANA MUMAKOMO KANA MUMASHANGO DZIRIMO MUMBUTI, DZAKA SIYANA - SIYANA NE MASHANGO AKASIYANA SIYANA ANOSHANDISWA NE VANTU KUITA MUTOMBO YEKURAPA ZVIRWERE ZVAKASIYANA - SIYANA.

Vasharuka vedu vekudhaya vaiziye mitombo yechinyakare yaishandiswa kurapa zvitenda zvakasiyana siyana zvaingeyo panguwa yavo yevaipona. Nazvino zvimweni zvako zvichiri kutoshandiswa nanyamashi.

Mashakani emumbuti dzakasiyana-siyana anoshandiswa ngevantu kurapa zvirwere zvakaparadzana zvimweni ,zvezvirwere zvinorapiwa ngemashakani emumbuti zvinosanganisira kurwadza kwemundani kana kupanda kwesoro.

MUMAKOMO ARIMUNDAU DZAKAPARADZANA NEMABANI ARI MUNDAU DZAKASIYANA-SIYANA MUNOWANIKWE MBUTI, MUNOWANIKWE ZVIPFIBA MUNOWANIKWE MASHANGO AKABVIRE KARE AISHANDISWA KUGADZIRE MUTOMBO KUTI VANHU VAMWE KUTI VAONE KUPONA

Tikahamba mumashango akasiyana-siyana nemumakomo, tinoona mumbuti dzakasiyana-siyana nemashango akasiyana-siyana. Zviro izvozvo zvinoshanda maningi kurapawo zvirwere kubvira kudhaya kusvika mazuwa etiri kupona anaa.

Kunemumbuti dzakasiyana siyana nemashango akaparadzana dzinoshandiswa semitombo yekurapa zvirwere zvakasiyana siyana zvinobata vandu, amweni mashango anoita zvekudandira

Vamweni vasharukwa vekudhaya vaikona kutora nguva yavo kufundira zvine chekuita ngemitombo yechinyakare yavaizoshandisa kurapa vantu vanenge varwara mundaraunda dzawo. Izvi zvaita kuti vantu vakone kuvana kubetserwa kamwe apo vavanana nematambudziko mundaraunda dzavanenge vaigara.

MIMBUTI DZAKAPARADZANA NEMASHANGO AKASIYANA SIYANA ZVINOSHANDISWA KURAPA ZVIRWERE ZVAKASIYANA-SIYANA. DZIMWENI MIMBUTI DZAKAITA SECHIKWENGA DZINOSHANDISWA MANINGI KURAPA ZVIRWERE ZVAKASIYANA SIYANA.

Mashakani emimbuti dzakasiyana siyana anoshandiswa kurape zvirwere zvakawanda muvanhu .Akawanda akhona anoiswe mumvura opipidzwa ozomwiwa kana paite denda rinorapwa ngemashakani akhona.

Tikaningira mukugara kwevantu kubvira kudhaya, kwaishandiswa mitombo yaiwoneka mumimbuti dzemishango, yaivonekwa muzvipfiba zvemushango uye yaionekwa mumashango akasiyana siyana zveshe izvi, zvaishandiswa kurapa vantu nanyamashi zvichirikushanda.

Mitombo yakaparadzana ,yaishandiswa ngevanthu vekudhaya kurape munthu unenge arwara , yaishandiswa ngenjira dzakasiyana siyana. Imweni yakhona ainga ari mashakani ,aibekwa muchikari munthu opipidza ,munthu ozomwa mvura inenge yabuda apapo.

Mishonga yechinyakare kana kuti yechivantu ichiri kungoshanda nanyamashi kurapa matenda akasiyana-siyana mukati mekupona kwedu. Zvekuti amweni anoshandisa mashakani, amweni anoshandisa nzinde amweni kucheka pobuda mvura, oshandiswazve kurapa matenda akaparadzana.

Mumakanyi nemimiganga dzakasiyana siyana mune vantu vakabvira kudhaya veishandise mitombo inobvamumimbitidzakatipoteredza vantu vaoziye zvemutombo vanotsvaka madhakani emumbuti dzakasiyana omashandisa kurapawo zvirwere zvakapadzana.

Mukati memakomo arimundau dzakaparadzana dzimweni dzinogara vantu nedzisingagari vantu munooneka mumbuti dzakawanda dzine mihlobo yakasiyana maningi mizhinji dzakona dzaishandiswa ngevasharukwa vedu vekudhaya kunasira mitombo yairapa zvirwere kubvira kudhaya.